Minengi imikhuhlane esihluphile elizweni ngakho abantu abasebenza kwezempilakahle kulezinsuku sebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njengoba besebenza labantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo bebuya esibhedlela.

Umntwana ugqoke isikipa esilombala omhlophe ekhanya evule amehlo okutshengisela ukuthi uyesaba ijekiseni leyi oyihlatshwayo umntwana bayamhlaba bemvikela emkhuhlaneni eminengi engahlasela umntwana.

umama uhlezi uthwele umntwana eceleni kukhona owesifazana okhanya ehlaba umntwana kukhona njalo abantu abanengi abanye bamile kule indawo kukhona umama omileyo ogqoke okumnyama wagqoka lamagogorosi

Abantu bezempilakahle kulezinsuku sebehlala begqokile izigqoko zabo zokubavikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Ezandleni bayabe begqokile amagilovisi. Amgilovisi alombala omhlophe

Abezempilakahle bayaxwayisa abantu ukuthi bebuye esibhedlela bezobahlaba amajekiseni bebavikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Abantu bengabuyi esibhedlela sebegula, ababuye kusemasinyane ukuze bebavikele emkhuhlaneni.

Umama uhlezi uthwele umntwana eceleni kukhona owezempilakahle ogqoke okumhlophe lokubomvu lamagogorosi kukhanya evula umntwana umlomo kukhanya ukuthi ngabe emthontisela.

Umuntu ohleziyo ogqoke isikipa eceleni kwakhe kumi uMongikazi egqoke impahla zokuzivikela ukuze engatholi umkhuhlane uvalile amakhala kunye lomlomo ekhanya ethwele ijekiseni ehlaba umuntu ohleziyo.

Abantwana abancane bayahanjiswa esibhedlela besiyathontiselwa abanye njalo bayabesiyahlatshwa amajekiseni ebavikela emkhuhlaneni efana labo ndingindi kanye le measles. Kuqakathekile ukuthi abantu bahambise abantwana esibhedlela.

Abantu abagqoke imphahla ezilombala olithanga kukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni bavalile njalo ubuso lamakhala .Kukhona umuntu abambabileyo .Omunye ngemuva ugaxe isigubhu esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abathathu abamileyo, bonke bagqokile izifonyo emakhaleni okutshengisela ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Ngemuva kukhona umduli, umduli lo ukhanya upendwe kuhle.

owesifazana ohlezi phansi ugqoke i mask eceleni kwakhe kukhanya kulomuntu omhlaba ijekiseni ngemuva kwakhe kukhona njalo abantu abakhanya behlezi labo bagqokile ama mask okutshengisela ukuthi abantu bayahlatshwa bebavikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo

Umama uhlezi uphethe umntwana kukhona eceleni kwakhe owesilisa okhanya ethwele ijekiseni okutshengisela ukuthi uhlaba umntwana kuqakathekile ukuthi abantwana abancane behlatshwe bebavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Abantu ababili omunye ugqoke okumhlophe omunye ugqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka lokulithanga. Kukhanya emakhaleni abo bafake izinto ezimnyama, ezandleni begqokile amagilovisi alombala olithanga.

Abantu abanengi abezempilakahle abamileyo abesilisa kanye labesifazana phakathi kwabantu kukhona abantu abamhlophe esibabiza sithi ngamakhiwa bakhona njalo phakathi lapha bamile kukhanya ukuthi bayaxoxisana.

Umntwana okhanya egeza izandla, umntwana lowu ubukeka ejabulile. Eceleni kwakhe kukhona izigubhu, izigubhu ezinye zilombala olithanga ngemuva kwakhe njalo kukhanya izihlahla ezilamahlamvu.

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle bagqokile amajazi amhlophe phezulu. Kukhona njalo phakathi kwabo owesilisa ogqoke isudu emnyama wafaka lethayi. Ngemuva kwabo kukhanya zihlahla.

Abantu abamileyo ,abasifazane abane, kukhona owesilisa oyedwa ,bagqoke izikipa ezifananayo phezulu njalo ngemuva kukhona amabala abhaliweyo ngokumhlophe baqamele eyinye into ebhalwe ngamabala amhlophe unicef

Abantu bezempilakahle abesilisa kanye labesifazana abahleziyo kukhanya ukuthi bayaxoxisana. Phezulu kwetafula kukhona amankomitsho. Amankomitsho lawa alombala omhlophe okukhanya ukuthi bengabe benatha itiye

Abantu abahlezi phansi. Ukhona njalo indoda emileyo ekhanya ibambe ibhuku esandleni. Kwesinye isandla ibambe usiba lokubhala, okukhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi ekhulume.

Abantu bakhanya bemile endaweni lapho okukhiwa khona amanzi kukhona impompi ezintathu ezikhanyayo abantu bathwele amabhakede ezandleni abazokukha ngawo amanzi amabhakede lawa alombala olithanga.

Abantwana ababili abakhanya bezijabulele abantwana laba kukhanya bedlalisa amanzi, baquthile ngemuvakwabo kukhanya utshani obutshileyo obutshengisela ukuthi abutholi izulu eliyeneleyo.

Abantu bezempilakahle abahlezi phansi, bagqoke ama mask bonke, njalo abanye baggoke izikipa ezilombala oluhlaza. Kukhona abagqoke izikipa ezilombala omhlophe. Phezulu kwetafula kulamaphetshana lezigubhu zamanzi.

Abantu bezempilakahle abahlezi ezitulweni kukhanya ukuthi bayaxoxisana phezulu kwamatafula kukhona izigubhu zamanzi okukhanya ukuthi sebelesikhathi behlezi sebeze bewomile benatha amanzi.

Umama oquthileyo ekhanya ukuthi ukha amanzi. Kukhona isigubhu esilombala olithanga phambi kwakhe. Isigubhu lesi sihlezi phakathi kwedintshi. Sikhona isihlahla eceleni, ngemuva kukamama zikhona imphahla zikhanya zicayiwe.

Abantu abakhanya bemile emgodini lapho okukhiwa khona amanzi ukhona owesifazana okhanya ebambe umgodi ukhona njalo umntwana obambe isigubhu esilombala olithanga ukhanya ekhelela amanzi. Bame endaweni elezihlahla eziluhlaza.

Umama umile endaweni lapha okukhiwa khona amanzi ubhabhule umntwana njalo umbhabhulele phambili phansi kukhona ibhakede elilombala omnyama ngemuva kukamama kukhanya izihlahla

Umntwana kukhanya enatha amanzi empompini, kukhona impompi ezimbili lapha eyinye ivuliwe iphuma amanzi phansi kulebhakede eceleni komntwana kukhona utshani obuncane obuluhlaza lezihlahla ezikhanyayo ezinkulu.

UMongikazi uquthile ukhanya ethwele ijekiseni ukuthi uhlaba umntwana , ukhona umama ohleziyo obambe umntwana. Abantwana abanengi bayesaba ukuhlatshwa ngakho kuqakathekile ukuthi abazali babambe abantwana ukuze omongikazi bebahlabe kuhle.

Abantu besilisa Kanye labesifazana , abesifazana ababili kukhanya bebambisane isaka elikhulu .Njalo kugcwele amasaka amanengi phansi agadeneyo .Kukhona njalo utshani lezihlahla eceleni.

Abantu abane abamileyo elombala obomvu ngemuva kwabo kukhona umabona kude okhanyayo njalo kukhanya kubhaliwe ngamabala amhlophe kumabona kude

umntwana oyinkazana okhanya egeza izandla uyazithanda unkazana lowu akayifuni ingcekeza esandleni sakhe njalo uyazivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo kumele umuntu ageze izandla engakadli laloba eseqedile ukudla ageze izandla njalo

Abantu bezempilakahle bahlezi. Kukhona abesilisa kanye labesifazana. Kukhona owesifazana omileyo phambili ekhanya ukuthi engabe ephiwe ithuba lokuthi akhulume. Phezulu kwamatafula kukhona amambodlela amanzi kanye le zikhwama.

Abantu abathathu abahleziyo kukhanya ukuthi bayaxoxa njalo bonke bagqokile ama mask okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni, phambili kwabo kukhona izindlu ezikhnyayo eziyakhwe ngotshani.

Abantu abamileyo esibhedlela sabantu abagula ingqondo. Kukhanya bebanengi phansi kulotshani obuluhlaza. Kulowesilisa obobothekayo okukhanya ukuthi ujabulile.

Utshani obuncane obuluhlaza, kukhona amafasiteli akhanyayo, phakathi kotshani kukhona isihlahla esikhanya sihlanyeliwe. Kukhona izakhiwo ezinengi phakathi kulendawo.

Utshani obuncane obuluhlaza obuqunye kuhle phakathi kotshani kukhona isihlahla esihlanyeliweyo kukhona njalo ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe kulezakiwo ezinengi phakathi ezikhanya zilamafasiteli .

Abantu abezempilakahle abagqoke okuluhlaza phezulu njalo bagqokile ama mask, lasekhanda bagqokile kuqakathe ukuthi bahlale bezivikele ukuze bengatholi umkhuhlane.

Abantu abahleziyo, kukhanya ukuthi balinde ukungena phakathi beyebona odokotela, kumbe omongikazi. Kukhona umduli opendiweyo. Phezulu kukhona lapho okubhalwe khona ngamabala amnyama.

Ibhentshi ilesecele komduli ibhentshi ngelokuhlala kukhona umduli opediweyo phezulu upedwe ngombala omhlophe kukhona njalo amafasiteli kulomuntu okhanyayo njalo phambili.

Abantu abahleziyo esibhedlela okukhanya ukuthi balindele ukungena bebone odokotela kumbe omongikazi khona bezathola usizo kubukeka kukuhle phansi esibhedlela kuyacazimula.

Umduli opendiweyo phansi kubukeka kukuhle. Njalo kukhona itank elombala omnyama ekhanyayo. Kukhona umuntu okhanya ehlezi phansi eceleni kwe tank kukhona okuluhlaza okungani ngamaluba okukhanyayo.

Isihlahla esikhulu esikhanya silamahlamvu aluhlaza. Eceleni kwesihlahla kukhona amazenge. Phansi kukhona utshani obuluhlaza obukhanyayo. Etshanini kukhona amaluba akhanya ehlanyeliwe amahle, kukhona njalo ibhakane elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, elibhalwe ngamabala amhlophe.

Esibhedlela phakathi kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi kanye lamaluba acecisileyo kubukeka kuhlanzekile phakathi esibhedlela akula ngitsho ingcekeza.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona iphepha elinamathiseliweyo emdulini .Iphepha leli lile mfanekiso etshiyeneyo etshengisela izandla zabantu. Njalo libhaliwe ngamabala amhlophe phezulu.

amaluba lezihlahla ezincane ezicecisileyo kule indawo kukhona njalo utshani obuncane obuhle obuqunyiweyo lezihlahla ezinkulu kukhona ibhilidi elipendiweyo kanye lamafasiteli akhanyayo

Utshani obuncane obuhle okukhanya ukuthi buyathelelwa . Kukhona ibhakane elimhlophe elibhaliweyo . Kukhona njalo isihlahla ezinkulu ezikhanyayo kulindawo. Kubukeka kuhlanzekile kukuhle kakhulu phakathi .

Umduli omuhle ophendiweyo kukhona njalo ithanka yamanzi ekhanyayo elombala onyama okutshengisela ukuthi ithwele amanzi abantu bayahamba besiyakukha amanzi kiwo phansi kububeka ukukuhle akulangcekeza kuhlanzekile

Abantu abahlanu abamileyo besilisa kanye labesifazana bonke bagqokile ama mask ukuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane bamile endaweni enhle ebukeka ihlanzekile labo babukeka bebahle njalo behlanzekile.

Phakathi esibhedlela kukhona indawo lapho okulotshani obuncane obuluhlaza phakathi kotshani kukhona izihlahla ezikhanya zihlanyeliwe kulezakhiwe ezinengi ezitshiyeneyo kukhona njalo lamafasiteli.

Abantu bezempilakahle abanengi abamileyo abesilisa kanye lamadoda kukhona phakathi kwabo abagqoke amajazi amhlophe njalo bami phambi kwe sakhiwo esihle isakhiwo lesi sibhaliwe phezulu ngamabala amnyama.

Indawo ezinegi, kungabe kusezibhedlela kumbe emakilinika, ziyathanda ukuba lamabhakane amakhulu amhlophe. Amabhakane lawa ayabe ebhaliwe ibizo lesibhedlela kumbe elekilinika njalo lokuthi isibhedlela sivula ngasiphi isikhathi, siphinde sivale ngasiphi isikhathi.

Abantu abakhanya behlezi ukhona njalo omunye omileyo. Kukhona umama okhanya ephethe umntwana. Kukhona njalo umntwana ogqoke okumhlophe okukhanya ukuthi uyazidlalela. Omunye umama uqhiyile ikhanda ngeqhiye ebomvu.

Umduli opendiweyo. Phansi kubukeka kukuhle kakhulu, uyacazimula. Akula ngitsho yona ingcekeza. Kukhona ibhentshi lapho okuhlala khona abantu. Phambili kulomuntu okukhanya ehlezi.

Abafundi bahlezi phansi, bagqoke okumhlophe phezulu. Njalo ezandleni kukhanya begqoke amagilovisi alombala omhlophe. Kukhona imitshina eminengi phambi kwabo okukhanya ukuthi bayayisebenzisa. Bonke bakhangele emtshineni.

Indawo lapho abafundi abafundela khona, kukhona amakhabothi alombala omhlophe, njalo phansi kuyacazimula kuhle. Umduli upendwe ngependa elombala omhlophe .Kubukeka kukuhle lapha njalo kuhlanzekile phakathi.

Umuntu wesilisa ohleziyo ogqoke isikipa eceleni kwakhe kukhona owesifazane omileyo ogqoke ibhatshi elimhlophe lama gilovisi ezandleni kukhona itafula, kukhona umtshina wokuhlola umuntu iBP phezulu kwe tafula.

Nxa ufuna ukuba nguDokotela kumbe ukubangu Mongikazi uyahamba esikolo uyekufundela njalo uyahamba iminyaka eminengi . Kukhona abantu abamileyo abagqoke amabhatshi amhlophe.

Isakhiwo esiyakhwe kuhle kakhulu. Esilomduli opendiweyo. Kukhona njalo umnyango okhanyayo kuphinde kube lamafasiteli akhona angenisa umoya. Okutshengisela ukuthi abafundi bahlala endaweni ehlanzekileyo.

Abantu abafuna ukuba ngodokotela kumbe omongikazi. Bayahamba esikolo beyekufundela njalo bayahamba iminyaka eminengi belokhu befundela umsebenzi lowu, bayabe begqoke amajazi amhlophe.

Imbodlela yomuthi, imbodlela leyi ilombala omhlophe njalo inamathiselwe iphetshana elibhalwe ngokumhlophe Kanye lokumnyama. Kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lendlela umuthi okumele uyisebenzisa ngawo.

Umuntu ohleziyo. Umuntu lowu ugqoke ibhatshi elimhlophe phezulu. Ezandleni ugqokile amagilovisi. Amagoglovisi akhe alombala omhlophe njalo kukhanya ebeke isandla sakhe phezu kwetafula. Kukhona izinto ezitshiyeneyo etafuleni.

Owesifazana omileyo ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ukuthi engabe efundela ukuba ngudokotela. Eceleni kwakhe kukhona umtshina olombala omhlophe kanye lomnyama. Phambili kukhona amaphetshana amhlophe akhanyayo

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi kukhona indlu lapho abahamba besiyafunda khona kuyabe kulamakhabothi. Amakhabothi alombala omhlophe. Phakathi emakhabothini kuyabe kulemithi eminengi etshiyeneyo.

Abafundi abahleziyo abanye bagqoke amajazi amhlophe phezulu njalo bonke bahlezi phansi bagqokile amamusk okutshengisela ukuthi bayazivikela phambi kwabo kukhona amatafula.

Abantu abakhanya bemile. Abanye bagqoke amajazi amhlophe awabodokoteka. Bagaxe lethuluzi yabodokotela alombala omnyama. Esandleni kukhanya evula ibhuku. Eceleni kwabo kukhona owesifazana omileyo.

Abantu bezempilakahle babuyile esigabeni belanda ukuzohlola abantu njalo bebayelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Bagqokile abanye njalo amajazi amhlophe kanye lamaglovisi ezandleni zabo.

Abantu bezempilakahle kulezi nsuku bonke sebehlala begqokile amamaskhi okuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane. Kuqakathekile lokhu ngoba basebenza izigulane ezibuya zibulawa yimkhuhlane etshiyeneyo.

Owesifazana okhanya esekhulile. Ekhanda uqhiyile njalo ebusweni lapha elihlweni ufake into emhlophe okutshengisela ukuthi ilihlo lakhe libuhlungu.

Indawo ezinengi ezibhedlela sezilemota abazisebenzisayo nxa bethwala izigulane njalo imota lezi ziyakwanisa ukuthwala imithi kanye lamaphilisi ziletha esibhedlela .

Isibhedlela siyakhwe ngomduli olezitina. Njalo phezulu kukhona indawo lapho okubhalwe khona. Phakathi kukhona amabhentshi. Okutshengisela ukuthi, ngawabanru abagulayo, ukuthi behlale.

Izigulane zikhanya zilele embhedeni. ukhona njalo omunye okhanya ehlezi. ukhona phakathi kwabo ohleziyo okhanya ukuthi angaba ngudokotela. Ugqoke ijazi elimhlophe. Esandleni uthwele ibhuku olivulileyo.

Esibhedlela sokulezimota ezithwala abantu abagulayo, izimota lezi zilombala omhlophe njalo zilamavili ngemuva amnyama amakhulu. Ungangena phakathi kukhona izitulo zokuhlala kanye lombheda lapho abalalisa khona isigulane.

Umongikazi ogqoke amagilovizi ezandleni, kukhanya ebamba umntwana omncane okhanya ukuthi engabe esanda kuzalwa. Ekhanda ugqoke into elombala omhlophe, njalo kukhona amatshubhu akhanya efakiwe emntwaneni.

Abantu abahleziyo emabhentshini esibhedlela, kukhona njalo abantu abakhanya sebelele ,kukhona umama omileyo othwele isikhwama ,kukhona izikhwama njalo emabhentshini kukhona umduli onamathiselwe amaphepha.

Isango lesibhedlela lihlala livuliwe ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu abagulayo bengene . Kukhona izihlahla ezinhle phakathi lapha njalo kukhona amabhasikili akhanya emile njalo kulabantu.

Abantu abahleziyo kukhona njalo abamileyo kukhona umduli oyakhwe ngamatshe uyakhwe kuhle kakhulu kukhona njalo phansi utshani obuluhlaza kanye lamaluba akhanya ececisile lezakhiwo ezinengi ezisesibhedlela.

Umduli onamathiselwe iphepha iphepha leli lingumbala olithanga kanye lomhlophe njalo iphepha leli libhaliwe okutshengisela ukuthi libhalwe ibizo lale indawo lesikhathi abavula ngaso lesikhathi abavala ngaso ukuze abantu befike bebale bengakangeni

Abantu bezempilakahle bahlezi bagqoke amajazi amhlophe njalo bakhanya bebambe amahlamvu ezandleni zabo aluhlaza. Phambi kwabo kukhona njalo abantu abahleziyo. Ngemva kukhona ibhakani elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Abantu abalele embhedeni yesibhedlela okukhanya ukuthi bayagula. Kukhona omongikazi ababili phakathi kwabantu laba abagqoke impahla ezimhlophe. Omunye ukhanya ethwele ibhuku esandleni.

Abantu abamileyo abakhanya ukuthi ngabezempilakahle bagqokile okumhlophe phezulu njalo kukhona umama okhanya ukuthi uyakhuluma uvule umlomo, ugqoke amagogorosi umama lowo.

Abantu abezempilakahle bagqoke amajazi amhlophe, omunye ugqoke amagilovisi alombala omhlophe esandleni. Kukhanya kuhlezi umuntu abamhlola iBP ukuze bebekwazi ukuthi iqansile kumbe iyehlile khona bezamnika amaphilisi ukuthi ayenatha ngekhaya nxa iyabe iqansile kumbe iyehlile.

Abantu ababili abahleziyo okukhanya ukuthi bayaxoxa omunye engaba ngumongikazi njalo omunye ukhanya engaba yisigulane . Kukhona ibhuku lapha phezulu kwethafula njalo umongikazi kukhanya ethwele umakhalekhukhwini esandleni.

Kulezi insuku esibhedlela odokotela kanye labomongikazi sebehlala begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Ezandleni bayabe begqokile amagilovisi emakhaleni lemilonyeni bayabe bezivalile Kanye lamakhanda

Umuntu olele embhedeni. Eceleni kwakhe kukhona umtshina. Kukhanya amatshubhu esuka emtshineni efakwe emuntwini lowu okutshengisela ukuthi uyagula, odokotela bayamelapha.

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni abantu bonke babuyile. Bafike beqale behlole umuntu iBP bekhangele ukuthi ingabe iphezulu kumbe ingabe iphansi. Labayo imitshina yokuhlola iBP.

Abantu ababili omunye uhlezi phansi owesifazana ugqoke amagogorosi phambi kwakhe kukhona omileyo ogqoke iskhipha esilombala omhlophe kukhona itafula phambikwabo itafula ikhanya ilesigubhu samanzi lezinye izinto ezitshiyeneyo

Abantu bezempilakahle abahleziyo, kukhona njalo ubaba ogqoke ihembe wagqoka ibhatshi emnyama, wagqoka lamagogolosi. Ubaba lo ukhanya ekhuluma okutshengisela ukuthi uphiwe ithuba phakathi kwabanye.

Abantu besibhedlela, okuluhlaza phezulu. Ezandleni bagqoke amaglovisi alombala omhlophe. Emakhaleni bagqokile ama- masks okuzivikela emkhuhlaneni.

Abantu abahlezi ezitulweni phambili kwabo kukhona amatafula avalwe ngelembu elimhlophe phezulu kwetafula kukhona izigubhu zamanzi okutshengisela ukuthi bayanatha kukhona njalo omileyo phakathi kwabo

Owesilisa ohleziyo egqoke iyembe ekhanya bemfake umtshina wokuhlola i"BP" okutshengisela ukuthi uyagula njalo esandleni ugqoke inkombalanga emnyama.

abantu ababili abagqoke izikipa ezimhlophe bagqoka lama mask okukhanya ukuthi ngabezempilakahle kukhona njalo izigubhu zamanzi okunatha phambi kwabo omunye uthwele usiba okutshengisela ukuthi uyabhala kulaphetshana amhlophe duze kwakhe

Ababili abesilisa abahleziyo abagqoke amamusk bonke kukhanya ukuthi baxoxa eceleni omunye ugqoke okumhlophe okukhanya ukuthi ngudokotela ekhanya ebambe omunye engalweni ngemuva kukhona amanye amafasteli akhanyayo

Udokotela ukhanya efake ithuluzi yakhe esifubeni somntwana ekhanya elalelisisa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle na njalo kukhona umuntu obambe umntwana ogqoke imusk ezivikela emkhuhlaneni.

Abesifazana ababili omunye ukhanya ehlezi eceleni kwakhe kumile udokotela ogqoke ijazi elimhlophe ,wagaxa ithulusi yakhe entanyeni .Ukhanya ebambe into elombala omhlophe esandleni .Okutshengisela ukuthi uchasisela lowu ohleziyo.

abantu abakhanya besesibhedlela kukhona umuntu okhanya elele embhedeni njalo abanye bamile ebanye bagqoke amajazi amhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngo dokotela kukhona umama ohlezi phezu kombheda oqhiyileyo

Abantu ababili omunye ogqoke amagilovisi ezandleni okhanya ukuthi ngowezempilakahle kukhanya ebambe umama isandla kutshengiselwa ukuthi engabe ethatha umama lo igazi efuna kuhlola umkhuhlane wegcibane LeHIV

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugezwa izandla kuyabe kulempompi eceleni kuyabe kulesigubhu esilomuthi uyafika ufake esandleni ube usugeza izandla kuqakathekile ukuhlala umuntu ehlanzekile.

Esibhedlela phakathi kukhona indlu ebizwa kuthiwa yilaboratory. Kutholakala izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona ikhabothi elombala omhlophe, ekhanya ilemitshina phezulu. Kukhona njalo izigubhu kule indawo ,yimithi etshiyeneyo.

Esibhedlela phakathi kukhona indlu lapho okuhlala khona imtshina kugcwele imtshina emnengi emkhulu. Njalo kuyabe kukhona umbheda lapho isigulane abafika besilalise khona nxa besihlola.

Imbodlela ezikhanyiselayo ezikhanya zilo lutho phakathi zilezivalo ezimhlophe. Eceleni njalo kukhona eyinye imbodlela elesivalo esimnyama, ekucineni kukhona eyinye njalo imbodlela ebhaliweyo layo elesivalo esimhlophe.

imbondlela enkulu ekhanyiselayo itshengisela ukuthi kulolutho phakathi ilesivalo esimnyama phezulu inamathiselwe iphetshana elimhlophe njalo iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama

Siyambonga umongameli welizwe ngokuthengela izibhedlela imtshina abantu abasathwali nzima abemakhaya. Umuntu wayethi engagula wayehanjiswa edolobheni ngoba izibhedlela zemakhaya zazingelayo imitshina ehlola abantu.

ikhabothi ekhanya ilombala omhlophe eceleni kukhona ifasiteli elikhanyayo njalo kukhanya lifakwe ikhetheni elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka umduli upendiwe ubukeka umuhle

Esibhedlela phakathi kukhona indawo lapho okuhlala khona imithi. Imithi leyi iyabe ifakwe phakathi kwamagabha alezivalo ezimhlophe njalo afakwa amaphetshana amhlophe abhaliweyo.

Amakhetheni alombala oluhlaza afakiweyo kumafasitela kukhona umuntu omileyo ekhanya enqunu phezulu okutshengisela ukuthi bangabe bemhlola. Kukhona njalo itafula lesigodo elikhanya lilezinto phezulu.

Umuntu ome wafulathela umuntu lowu uqunu phezulu njalo ubambe iqolo ngemuva kwakhe kukhona owesilisa ogqoke isikipa esilombala olithanga wagqoka lemask kukhanya kulomtshina eceleni ekhanya ehlola umuntu lo onqunu.

Umuntu ogqoke okumhlophe ume wafulathela okukhanya ukuthi bayamhlola ngemuva. Kukhona umtshina ngemuva kwakhe njalo kukhona izandla ezikhanya zisebenzisa umtshina lowo, okutshengisa ukuthi bahlola lo omileyo.

Abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wamathambo, kuqakathekile ukuthi behambe esibhedlela, oDokotela bayafika bebafake emtshineni bebahlole amathambo abo ukuze bebone ukuthi uhlupho lungaphi.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okuhlala khona imtshina . Imtshina esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane ezibuya zigula imkhuhlane etshiyeneyo. Siyambonga uhulumende ngokuthengela izibhedlela imitshina leyi .

Umduli opendiweyo ngependa emhlophe. Phansi kubukeka kukuhle, kuyacazimula, akula ngitsho iphepha. Kukhona njalo iminyango ekhanyayo kanye lamafasiteli kule indawo.

Abantu abathathu abahleziyo begqoke impahla zesibhedlela. Ababili ngabesifazane, oyedwa ngowesilisa .Bonke ezandleni bagqokile amagilovisi alombala omhlophe. Kukhona izinto ezitshiyeneyo phezulu kwetafula.

Izibhedlela zemakhaya lazo seziphucukile. Uhulumende uthengele izibhedlela imitshina eminengi eyokuhlola izigulane. Khathesi abantu abasahambi emadolobheni besiyahlolwa ngodokotela isikhona imitshina ezibhedlela lapha ekhaya esihlola abantu.

Owesilisa omileyo ogqoke iyembe lebhatshi ukhanya ephakamisa isandla sakhe okutshengisela ukuthi ufuna ukuhamba umtshina lowu olombala omhlophe. Njalo umduli ukhanya upendiwe ngependa enhle.

Umuntu ohleziyo eceleni kwakhe kukhona umtshina omkhulu olombala omhlophe olamatshubhu .Ngakwesinye isandla kukhona futhi njalo umtshina. Umuntu lowu kukhanya bemhlome amatshubhu asuka emtshineni njalo ubambe isandla ebusweni okutshengisela ukuthi akaphathekanga.

Odokotela bathatha abantu igazi, bayihambisa igazi leli elaboratory kulapho elizafika lihlolwe khona. Besebetshela abantu ukuthi bebuye belanda impumela yamagazi abo.

Siyambonga uhurumende ngokuthengela izibhedlela imitshina eminengi yokuhlola abababuya begula. Odokotela umsebenzi wabo usulula esibhedlela. Abasathwali nzima.

Abantu abahleziyo kukhona njalo abamileyo okukhanya ukuthi bamelele ukungena bebone odokotela abantu laba abanye bagqoke ama mask kukhona njalo umntwana omncane ohleziyo.

Abantu abamileyo kukhona njalo abanye abahlezi phansi. Ukhona owesilisa okhanya ethwele ibhuku ekhanya ukuthi engabe exoxa labantu laba njalo kukhona umduli okulezitina kanye lama fasitele okukhanyayo.

Abantu abangomama abahleziyo abathwele abantwana okutshengisela ukuthi basesibhedlela bazohlabisa abantwana kumbe bengabe bezothontisela abantwana. Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana esibhedlela beyethola uncedo.

Umntwana omncane olaliswe phezulu kombeda. Kukhona umama ohleziyo, kukhanya ukuthi nguye umama wontwana lowu. Kukhona owesilisa omileyo okhanya edlalisa umntwana, njalo kukhona umama omileyo oqhiyileyo.

Umfana ogqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhanya ekhangele owesilisa oseceleni kwakhe othwele ijekiseni esandleni umfana lo kukhanya elesibindi okutshengisela ukuthi ijekiseni akayesabi.

Inqola esetshenziswa ngabantu abagogekileyo kumbe abamileyo esibhedlela, nxa bengakwanisi ukuhamba, iphezulu kotshani. Duzane lenqola kukhona izihlahla ezincane ezinhle ezicecisileyo, njalo kukhona amafasitela akhanyayo atshiyeneyo okutshengisela ukuthi yizindlu ezehlukeneyo eziphakathi.

Kubuhlungu njalo kuyazwisa ubuhlungu ukuthi nxa ufika esibhedlela ugula odokotela bafike bakutshele ukuthi awulagazi eleneleyo emzimbeni kuyabe sokumele uhambe uyethenga igazi odokotela bebuye bekufake bona njalo igazi liyadula.

Umbheda omhlophe ulengubo ezimhlophe kanye lomqamelo omhlophe, eceleni kukhona umtshina olombala omhlophe, umduli wale indawo khanya upendiwe, upendwe ngependa enhle kakhulu.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okuhlala khona imitshina, bayathatha abantu abagulayo nxa bebahlola behambelabo bayebafaka phakathi kwemitshina leyi ,imkhulu njalo umtshina lowu olombala omhlophe phezulu kukhona izibane ezikhanyisileyo.

Umbheda olombala omnyama olamabhanti akhanya ukuthi umuntu angalala bayambopha ngawo njalo umbheda lowu ukhanya ulamavili okutshengisela ukuthi uyafuqwa uyazihambela njalo ulensimbi ezicazimulayo.

Abantu abanengi abahlutshwa ngumkhuhlane wamazinyo kuqakathekile ukuthi bevakatshele esibhedlela odokotela bayafika bethathe ama thulusi abo okukhipha abantu amazinyo bebakhiphe

Abantu abanengi abasebenza esibhedlela inengi labo baya gqoka ama gilovisi ezandleni bayabe begqoke amagilovisi alombala omhlophe, kukhona umtshina eceleni ,umtshina lowu lawo ulombala omhlophe.

Igabha elicazimulayo, igabha leli linamathiselwe iphetshana. Iphetshana leli lilombala omhlophe njalo libhaliwe ngamabala amnyama.

Esibhedlela phakathi kukhona indlu lapho abahlolela khona abantu abagulayo. Kuyabe kukhona izitulo zokuthi abantu behlale kanye lemibheda abalalisa khona abanye abayabe befuna ukubahlola.

Insimbi leyi ngeyokuncedisa umuntu olimeleyo ongenelisiyo ukuzihambela yedwa uyathatha insimbi leyi ahamba ehlabelela ngayo phansi iyamncedisa ukuthi ehambe kuhle.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okulemtshina khona eyokuhlola abantu ababuya begula njalo phakathi endaweni leyi kuyabe kukhona izitulo lapho izigulane ezifika zihlala khona nxa bezihlola.

Umuntu omileyo onqunu phezulu kukhona udokotela eceleni lapha kukhanya efake umuntu lowu umtshina esifubeni okutshengisela ukuthi uyamhlola njalo udokotela lowo ugqoke amangilazi.

Etafuleni kulelembu elimhlophe .Phezulu kwetafula kukhona amagazi akhanya ukuthi alungiselelwe ukuyafaka umuntu ogulayo njalo kukhona lamabhuku akhanyayo kulelo tafula.

esibhedlela kukhona umbheda lapho abalalisa khona izigulane umbheda lowu ulamavili okukhanya ukuthi uyahamba umuntu uyabuya awufuqe isigulane siyabe silele phakathi umbheda lowu ulombala omhlophe

Esibhedlela kukhona lapho izindlu abangenisa khona abantu abagulayo besiyabahlola. Phakathi uyathola kule imitshina etshiyeneyo njalo kukhona umbhede lapho izigulani ezifika zilala khona zihlolwa

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa amathulusi amanengi atshiyeneyo ikakhulu nxa besiyahlinza isigulani bayathatha amathulusi lawa baye ngcedisa

umtshina olombala omhlophe, umtshina lo ukhanya ungowokuhlola izigulane njengoba esibhedlela kubuya abantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo odokotela bayasebenzisa umtshina lowo.

Umuntu ogqoke impahla zesibhedlela, ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe kukhanya ebambe umakhala ekhukhwini okutshengisela ukuthi uyamsebenzisa ulayithile umakhala ekhukhwini lowo.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa amathulusi amanengi atshiyeneyo ikakhulu nxa besiyahlinza umuntu bayahamba lamathulusi lawa yiwo abayabe bewasebenzisa.

Umuntu oleleyo phezulu unqunu eceleni kwakhe kukhona udokotela ogqoke amangilazi ekhanya ebambe eyinye into eyifaka esifubeni somuntu oleleyo okutshengisela ukuthi uyamhlola.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo njalo kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama eceleni kukhona amaphilizi. Amaphilisi ayatshiyana kukhona amaphilisi amhlophe kukhona Amaphilisi alombala olithanga kodwa amaphilisi lawa wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Amabhokisi amabili. Amabhokisi lawa alembala etshiyeneyo. Elinye limhlophe lilombala oluhlaza, elinye limhlophe lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Amabhokisi la akhanya ebhaliwe.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama kanye laluhlaza duzane kwebhokisi kukhona amaphilisi alombala omhlphe okhaya ukuthi ngawokuqeda izinhlungu emzimbeni

Amabhokisi atshiyeneyo ngokombala okukhanya ukuthi izinto eziphakathi lazo zitshiyene kungaba ngamaphilisi kube yimithi kodwa konke lokhu kuyelapha umuntu ogulayo nxa esizwa ubuhlungu.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo okutshengisela ukuthi kungaba libizo lamaphilisi. Kukhona njalo amaphilisi aseceleni. Amaphilisi ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Imithi esemabhokisini atshiyeneyo. Kukhona omunye umuthi ofanekiswe umntwana ogqoke okulombala olithanga ,njalo kukhona lamambodlela akhanyayo ukuthi olomuthi phakathi kungaba ngumuthi wabantwana wokunatha.

abantu abagulayo bayakhuthazwa ukuthi behambe esibhedlela beyebona odokotela ngemuva kokubana odokotela sebebahlolile bayabanika amaphilisi kumbe imithi yokuthi bayenatha ngekhaya

Amabhokisi, amabhokisi lawa alombhala olithanga njalo abhaliwe phezulu ngamabala amhlophe okuhanya ukuthi alemithi phakathi, imithi leyi iyabe iselapha abantu abagulayo.

Abantu abalezikhumba eziphuma izilonda kumbe amaqhubu kukhona umuthi oyabe uphakathi kwetshubhu. Itshubhu leyi ilombala omhlophe ibhaliwe ngamabala amnyama ilesivalo esimhlophe okumele bewugcobe.

Imbodlela elomuthi ekhanya ukuthi kulomuthi phakathi. Imbodlela leyi ilesivalo esimnyama phezulu njalo inamathiselwe iphetshana elilo mbala olithanga phetshana leli libhalwiwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe.

Ibhodlela ezine ezikhanya zikhanyisela ezimbili ibhodlela zileziciko ezibomvu eyinye ilesiciko esiluhlaza eyinye ilesiciko esiluhlaza okwesibhakabhaka ibhodlela lezi zonke zibhaliwe.

Ibhokisi elilombala omhlophe kweyinye indawo lilombala oyi phinki. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe, libhaliwe ngesikhiwa miofolic ngebala elimnyama.

Imbodlela ele phetshana elilombala olithanga imbodlela leyi ilesivalo esilithanga njalo ibhaliwe ngamabala kukhona lapho okubhalwe khona ngamabala amhlophe okutshengisela ukuthi kungaba libizo lomuthi ophakathi

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngabomvu kukhona imbhodlela eceleni elombala oluhlaza okwesibhakabhaka inamathiselwe iphetshana elikhanya libhaliwe

Imbodlela elombala omnyama ileaivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka inamathiselwe iphepha elilombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka. Ibhaliwe ngamabala aluhlaza kanye lamhlophe.

Abantu abanengi bayalunywa ezikhumbeni zabo. Ungahamba esibhedlela usiyabona udokotela, bayafika bakuhlole bebe sebekubhalela amafutha ayabe ephakathi kwe tube uhambe uyethenga ugcobe kuphele ukulunywa.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama eceleni kukhona imbodlela. Imbhodlela leyi ilombala omhlophe ilesivalo esilombala oluhlaza okwesihakabhaka layo libhaliwe ngamabala amnyama kanye labomvu.

Umuntu nxa egula kuqakathekile ukuthi evakatshele ezibhedlela ayebona odokotela. Odokotela bayafika bemhlole kwezinye izikhathi bayamnika amaphilisi kwesinye isikhathi bayambhalela umuthi ehambe ayethenga.

Amabhokisi amanengi alombala omhlophe, amabhokisi lawa abhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka kuyabe kubhalwe ibizo lomuthi ophakathi lemilayezo ukuthi imithi le isebenza njani.

kudala esibhedlela abantu ababethi bengahamba babephiwa imithi kanye lamaphilisi khathesi esibhedlela odokotela sebefika bebhalele abantu ukuthi beyethenga abantu bayakhala bathi abalayo imali yokuyathenga imithi

amabhokisi alombala omhlophe akhanya ukuthi phakathi alolutho njalo abhaliwe amabhokisi lawa engabe phakathi elama tube okugcoba kumbe engabe elemithi phakathi okusetshenziswa ngabantu nxa begula

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amnyama eceleni kukhona imbodlela yomuthi elombala omhlophe lesivalo esimhlophe layo ibhaliwe ngamabala amnyama

Ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe, libhalwe ngesikhiwa ukuthi My hep All okutsho ukuthi usizo lwani lonke njalo libhaliwe lamaphilisi aphakathi.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Eceleni kukhona amaphilisi akhanyayo, okukhanya ukuthi engabe eqeda izinhlungu emzimbeni yabantu

Imbodlela ekhanya ilomuthi omnyama phakathi imbodlela leyi ibhaliwe ngamabala eceleni kukhona ibhokisi ibhokisi elilombala olithanga njalo libhaliwe ngamabala amnyama.

Ibhokisi elilombala oluhlaza kanye lomhlophe, ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo ngabala amhlophe kwezinye indawo ngamabala alithanga, njalo eceleni kukhona imbodlela yomuthi.

Igabha elilomuthi kumbe amaphilizi. Igabha leli lilombala omhlophe njalo lilesivalo esilombala omhlophe. Libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elilombala amhlophe , elibhaliweyo ngamabala amnyama , eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi okukhanya ukuthi amaphilisi lawa ayaqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu abayabe begula

Ibhokisi elilompala oluhlaza kanye lolithanga likhanya libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo libhaliwe ngamabala aluhlaza kwezinye njalo kubhaliwe ngamabala alithanga.

Ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama njalo kukhona umfanekiso ebhokisini leli, eceleni kukhona imbodlela enamathiselwe iphetshana layo imbodlela leyi ilomfanekiso okukhanya ukuthi kungabangumuthi onathwa ngabantwana nxa begula

Izigubhu ezikhanyiselayo ezikhanya ukuthi phakathi zilolutho njalo izigubhu lezi zifakiwe amaphetshana amhlophe amaphetshana lawa akhanya ebhaliwe okutshengisela ukuthi yimilayezo yokuthi umuthi ophakathi usebenza njani .

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama okukhanya ukuthi libhokisi elihlala amaphilisi. Eceleni kukhona amaphilisi okukhanya ukuthi ayelapha ubuhlungu umuntu oyabe ebuzwa emzimbeni.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama, kwezinye indawo libhalwe ngamabala amhlophe. Eceleni kukhona imbodlela, imbodlela leyi inamathiselwe iphetshana elimhlophe, layo ibhaliwe.

Imbodlela elombala omhlophe imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe ibhaliwe ngamabala kukhona amaphilisi phansi alompala omhlophe okukhanya ukuthi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni nxa kulomuntu oyabe egula esizwa ubuhlungu.

Amabhokisi amanengi. Amabhokisi lawa alembale etshiyeneyo, okukhanya ukuthi izinto eziphakathi lazo zitshiyene njalo zingabe ziselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Amagabha amakhulu amagabha lawa alombala omhlophe njalo amagabha lawa akhanya ebhaliwe abhalwe izinto ezihlukeneyo okutshengisela ukuthi imithi ephakathi lapha ilapha izinto ezihlukeneyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Ibhokisi leli selingaba lomuthi phakathi kumbe amaphilisi asiza umuntu nxa eyabe egula.

Ibhokisi lomuthi elibhaliweyo ngamabala amnyama. Ibhokisi leli lilombala omhlophe kanye lomzila olithanga. Phakathi kukhanya kulamaphilisi alombala oyi"pink",amanengi.

Ibhokisi elombala omhlophe elikhanya libhalwe ngamabala amnyama eceleni kukhona imbodlela enamathisweleyo iphepha layo imbodlela leyi ibhaliwe kwesinye isikhathi kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi usetshenziswa njani.

Kulezinsuku kukhona amaphilisi asetshenziswa ngomama ukunatha ukuze bazivekele ekuzithwaleni njalo abanye bayakhetha ukuhlatshwa amajekiseni ezinengi izindlela omama abangazivekela ngayo ukuze bangazithwali.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi ngamaphilisi aphakathi. Kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amhlophe ngokunjalo.

Ibhokisi lomuthi elilompala omhlophe elibhalwe ngamabala amhlophe eceleni kukhona imbodlela yomuthi inamathisele iphetshana ibhaliwe lawo okukhanya ukuthi ibhalwe ukuthi umuthi lo usebenza njani kanye lebizo lomuthi.

Ibhokisi elikhanya libhaliwe njalo ibhokisi leli lilomfanekiso welihlo eceleni kukhona imbhodlela elombala omhlophe lesivalo esimhlophe okukhanya ukuthi ngumuthi okwelapha umuntu obulalwa ngamehlo.

amabhokisi amabili alemibala eminengi etshiyeneyo abhaliwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe njalo phansi kukhona amaphilisi amaphilisi lawa alombala olithanga okutshengisela ukuthi aqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu

Ibhokisi elimhlophe elileminye imibala etshiyetshiyeneyo ibhokisi lelo libhaliwe ngamabala amnyama laphinda njalo labhalwa ngamabala amhlophe okukhanya ukuthi kulamaphilisi lapha.

Amabala abhaliweyo alombala omnyama ebhokisini njalo kubhaliwe ngamabala amnyama 75ml grams eceleni kukhona amaphilisi akhanya elombala olithanga kanye lomhlophe.

Amaphilisi manengi kukhona amaphilisi alombala omhlophe amanye olithanga amanye aluhlaza amanye ayi pink amaphilisi wonke lawa ayasetshenziswa ngabantu abayabe begula ukuze eqede ubuhlungu umuntu oyabe ebuzwa emzimbeni.

Ibhokisi elilombala omhlophe ,ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama kanye labomvu njalo eceleni ngapha libhaliwe ngama bala amhlophe 200mg okukhanya ukuthi ngamaphilisi aphakathi

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana bagqoke amamaski kukhanya bayazivikelela emikhuhlaneni. Kukhona njalo owesifazana ogqoke isikipa esilombala omhlophe esibhalwe emuva.

Amaqembu amabili. Abanye bakhanya beguqile abanye babambe abanye emahlombe. Bagqoke eziluhlaza abaguqileyo. Abamileyo bagqoke impahla ezilithanga. Njalo kukhona phambili oguqileyo ubambe ibhola

Idonda emileyo egqoke isikipa e as esiluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhanya uphiwe ithuba lokuthi akhulume kukhona ama mayikhi phambi kwakhe owasebenzisa ukuthi akhulume uvule amehlo

Umuntu olele phansi kukhona abantu abakhanya beguqile besiza lumuntu. Phambili kukhona njalo umuntu omileyo ogqoke impahla ezilombala omnyama, umuntu olele phansi kukhanya ukuthi engabe gula bezama ukumsiza abanye.

Abantwana abamileyo bekhanya begqoke izigqoko ezifananayo kukhona njalo owesilisa phakathi kwabantwana ogqoke iyembe kanye lama gogorosi, ngemuva kwabantwana kukhanya izihlahla eziluhlaza.

Iphepha elomfanekiso womntwana okhanya ephakamise isandla. Njalo ubukeka ehleka uveze amazinyo amhlophe. Kubhaliwe ngamabala ngamabala etshiyeneyo. Amanye amabala alombala olithanga amanye njalo kubhalwe ngamabala amnyama.

Abantu abanengi abagade amabhasikili bami duzane kwesakhiwo esiyakhwe ngezitina ezibomvu isakhiwo lesi sikhanya silamafasiteli njalo kukhanya besenza umncintiswano wamabhasikili.

Abantwana abakhanya bezikholisela emanzini banqunu okuyingozi ukuthi abantwana batholakale endaweni egcwele amanzi njalo amanzi lawa abukeka engahlanzekanga

Owesifazana ogqoke impahla zesibhedlela esandleni ugqoke ama gloves alombala omhlophe ukhona umntwana omncane olele embhedeni kukhona njalo imtshina eceleni ekhaya ilama tube.

Omama abahlezi phezulu kwencansi kukhona labantwana kule indawo kukhona inkomitsho ekhanya phansi elompala olithanga ngemuva kwabomama kukhona amatafula esigodo akhanyayo.

Umuntu olele embhedeni kukhona imitshina eminengi phakathi kule indawo .Njalo kukhona owesifazana ogqoke impahla zesibhedlela ekhanya ebambe isigulane lesi esileleyo . Kulemitshana elembala emhlophe.

Abantwana abamileyo. Kukhona omunye okhanya ejabulile. Uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe. Abantwana laba bagqoke amayembe. Amayembe abo alombala olithanga.

Umama ohleziyo ethwele umntwana ogqoke isigqoko esilombala olithanga njalo kukhona umuntu okhanya ebambe ingalo yomntwana umntwana ogqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka phezulu.

Abantu abahleziyo kukhona njalo abamileyo. Abamileyo kukhanya ukuthi ngabezempilakahle bagqoke okumhlophe phezulu. Bagqoke lama maski okuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Kukhona itafula phezulu kwetafula kukhona isikhwama esilombala obomvu.

Umuntu omileyo ogqoke ibhatshi elimhlophe ogaxe ithulusi esetshenziswa ngodokotela. Ugqokile njalo imask . Ezandleni zakhe uzivikele ugqokile amaglovisi .Ulombala emhlophe ekhanya ebambe eyinye into esandleni.

Umuntu ohleziyo ekhanya evule amehlo ubukeka engajabulanga. Eceleni kwakhe kumile umuntu ogqoke ezimhlophe njalo ezandleni zakhe lumuntu ugqoke amagilovisi alombala amhlophe kukhanya ukuthi engaba ngudokotela.

Abantu bezempilakahle abamileyo, abanengi bagqoke impahla ezilombala omnyama. Njalo ukukhona omunye ogqoke ihembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phezulu lapha etafuleni kukhona izinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Umntwana ohleziyo embhedeni kukhanya ukuthi bayamhlola. Kukhona udokotela eceleni kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe wagaxa ithulusi. Ezandleni ugqokile udokotela lowu amagilovisi alombala omhlophe ekhanya ebambe umntwana.

Umuntu olele wakhangela phansi, onqunu ngemuva ombathiswe ilembu elilombala omhlophe. Kukhona udokotela ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya embambe ngemuva, esandleni ugqoke inkombalanga.

Umama uhlezi phansi iqhiye ikhanda ngeqhiye emhlophe njalo phambi kwakhe kukhona owesifazana okhanya engudokotela egqoke ibhatshi elimhlophe ubambe umtshina olombala omhlophe esandleni ekhanya ewukhangelise ebusweni bukamama ohleziyo.

Abantu ababili abahleziyo omunye ubukeka njengo dokotela ugqoke ijazi elimhlophe phezulu kwetafula kukhona amabhuku kukhanya ukuthi engabe xoxisana lomama lowu ohleziyo ogqoke imusk.

Kulezinsuku itechnology isiphucukile abantu sebesebenzisa ama projector nxa beyabe behlangene bebanengi abasabhali emdulwini sebesebenzisa iprojector.

Abantu abahleziyo ,abanye bagqoke ama mask . Bagqoke izikhipha ezilombala omhlophe phezulu, omunye ugqoke amagogorosi .Kukhona ithafula phambikwabo , phezulu kwethafula kulamabhokisi alombala omhlophe.

abantu ababili abamileyo owesifazana kanye lowesilisa owesifazana ugqok amagogorosi owesilisa ugqoke okumhlophe phezulu kanye lemnyama ngaphansi kukhanya ebamba umama lowu ekhanda

Umtshina omkhulu, umtshina lowu ulombala omhlophe. Kukhona umuntu njalo eceleni ogqoke ijazi elimhlophe. Umuntu nxa egula befuna ukumhlola bayamfaka phakathi komtshina lowu.

Abantu abahleziyo okukhanya ukuthi bayaxoxa. Kukhona abesilisa kanye labesifazana. Ngemuva kwabo kukhona izihlahla ezikhanyayo, kukhona njalo lamabhilidi atshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle abamileyo. Abanye bagqoke amajazi amhlophe njalo bagoqe izandla abanye. Kukhona ababili abakhanya behlolana .Omunye uhlezi phansi ugqoke amagilovisi ekhanya ehlola ophambi kwakhe.

Udokotela ogaxe ithulusi yakhe ukhanya eyifake esiswini somntwana njalo ithulusi leyi ilombala obomvu udokotela ugqoke amagogolosi ekhanda ulukile ngento emnyama.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza, kukhona amabhokisi amanengi lapha .Akhanya etshiyeneyo okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi ziyehlukene njalo ziyabe zilapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza. Kukhona amabhokisi akhanya ebekiwe lapha okutshengisela ukuthi kulamaphilisi kumbe kungaba lemithi okuthengiswayo.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza njalo kukhona amabhokisi abekiweyo ekhabothini leyi okukhanya ukuthi kungaba ngamaphilisi kumbe imithi enathwa ngabantwana nxa begula.

Emadolobheni zinengi indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi Kanye lemithi, zinengi njalo izinto eziyabe zithengiswa phakathi lapha, abantu nxa bedinga imithi kumbe amaphilisi, bayahamba emakhemisi.

Kuqakathekile ukuthi abantu behambe beyezithengela imithi emakhemisi. Abantu bemakhemisi bathengisa imithi esemthethweni. Kukhona abantu phandle abazithengisela imithi, abantu bengathenga imithi leyo bayagula.

Ekhemisi kutholakala izinto ezinengi ezithengiswayo. Kukhona imithi enathwa ngabantwana kukhona njalo amaphilisi. Ungahamba ekhemisi ungela ngcwadi kadokotela kukhona eminye imithi abangakuthengiseli yona.

Izihlahla zilamahlamvu aluhlaza zikhanya zigcwele kuyilendawo kukhona njalo isakhiwo esiyakhiweyo kukhona umnyango phezulu komnyango kukhona iphetshana elinamathilisiweyo elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Abantu abangena ekhemisi okukhanya ukuthi bayathenga imithi etshiyeneyo. Ekhemisi kuthengiswa imithi kanye lamaphilisi lokunye okutshiyeneyo. Emnyango wekhemisi kulombala oluhlaza.

Nxa udokotela esbhedlela ekubhalele umuthi kumbe amaphilisi wathi uhambe uyethenga uyahamba endaweni okuthiwa kusekhemisi uyafika uthole imithi eminengi kanye lamaphilisi ubaqhubele incwadi evela kudokotela bayakuthengisela.

Abantu abagqoke amajazi amhlophe, omunye njalo ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe. Kukhona amatafula. Phezulu kwamatafula kukhona imtshina elombala omhlophe okukhanya ukuthi bayayisebenzisa.

Ekhemisi bayathengisa ilambazi elidliwa ngabantwana abancinyane kukhona njalo imithi kanye lama philizi kuleyindawo bathengisa izinto ezitshiyeneyo njalo izinto abazithengisayo zisemthethweni.

Abantu abanengi bayakhala bathi izibhedlela azisela mithi yokupha abantu ngakho odokotela bayaba bhalela izincwadi ukuthi behambe ekhemisi beyethenga imithi. Abantu abanengi bathi abasebenzi abalayo imali.

Kuqakathekile ukuthi abazali nxa behamba labantwana esibhedlela besiyahlatshwa befike bencedise odokotela ukubamba abantwana, abantwana abanengi bayayiyesaba ijekiseni ngakho kuqakathekile ukuthi bebanjwe, Khona odokotela bezabahlaba kuhle.

Ekhemisi kuthengiswa amaphilisi kanye lemithi lokunye okunengi okutshiyeneyo njalo into zabo abazithengisayo zisemthethweni. Abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa befuna amaphilisi behambe beyethenga ekhemisi kanye lemithi.

Umama uhlezi embhedeni uthwele umntwana omncane, eceleni kwakhe kumile njalo owesifazane ogqoke ijazi elimhlophe kanye lamagogorosi okhanya ebambe umama ikhanda okukhanya ukuthi uxoxa laye.

Izimota ezikhanya zimile kukhona eyinye elombala omhlophe kukhona njalo abantu abakhanya bemile kuphinde kube lesakhiwo esiyakhwe sisiya phezulu esilamafasiteli kukhona njalo isihlahla esikhulu eceleni

Indawo ezinengi emadolobheni ezithengisa amaphilizi zandise ukufaka amabhakani emnyango ayabe ebhaliwe ibizo yale indawo besenzela ukuthi abantu abadingayo leyo indawo bebone.

Amabhokisi alembalaa etshiyeneyo amabhokisi lawa kukhanya ukuthi alemithi etshiyeneyo phakathi Njalo abekwe ekhabothini elombala omhlophe kungaba kuse khemisi lapho okuthengiswa khona amaphilisi Kanye lemithi lokunye okunenginengi

Amaphilisi kanye lemithi okuthengiswa emakhemisi kuyabe kusemthethweni, zikhona ezinye indawo ezithengisa amaphilisi okungekho emthethweni ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi bayethenga amaphilisi kumbe imithi nxa begula ekhemisi.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza kugcwele amabhokisi amabhokisi lawa ayehlukene okutshengisela ukuthi kungaba ngamaphilisi kumbe imithi eyehlukeneyo elapha imikhuhlane etshiyeneyo ngokunjalo.

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi .Kukhona amaphilisi ,kukhona njalo imithi. Kodwa kukhona eminye imithi kumbe amaphilisi abangakuthengiseliyo nxa uyabe ungayithwalanga incwadi evela kudokotela .

Imota ekhanya imile dizane lesihlahla eceleni kukhona isakhiwo esibhaliweyo phezulu sibhalwe ngamabala amhlophe okukhanya ukuthi kuseKhemestri okuthengiswa khona imithi ehlukeneyo.

Itafula elivalwe ngelembu elimnyama kukhona njalo ngangale kwetafula izitulo ezikhanyayo ezifakwe ilembu elimnyama phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinenginengi kukhona njalo amaphepha abekiweyo abhaliweyo.

Abantu abamileyo abalayinileyo ukutshengisela ukuthi bafuna ukungena phakathi kwetende kukhona abantu bezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe ngemuva kwetende kukhona izihlahla ezinde ezikhanyayo

Abantu bezempilakahle bavakatshile esigabeni ukuzo lapha abantu njalo kukhanya ngokuthi bona bagqoke amajazi amhlophe. Kukhona itafula lapho abafake khona imithi yabo. Kukhona njalo lamabhuku ababhala khona.

Abantu abame elayinini, kukhona phambi kwabo abezempilakahle abagqoke amajazi alombala omhlophe lamabhulugwe alombala omnyama kukhanya behlola abantu ukuthi imizimba yabo itshisa okunganani

Kuqakathekile ukuthi abantu bageze izandla ngaso sonke iskhathi ungageza izandla usebenzisa isepa nxa uyabe ungelayo uyakwanisa ukuthatha umlotha ugeze izandla ukuze uzivikele emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle bavakatshele izakhamuzi kukhona ithenti elimhlophe elifakiweyo, abantu njalo bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe kukhanya ukuthi bathola usizo bayelatshwa ababhadaliswa.

Abantu bezempilakahle abamileyo abesilisa kanye labesifazana bagqoke amabhatshi amhlophe ngaphansi bagqoke okulombala omnyama njalo kukhanya begqokile izifinyo zabo ezibavikela ukuthi bengatholi umkhuhlane.

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe abesilisa kanye labesifazana. Kukhona njalo phakathi kwabo abantu bezempilakahle. Phezulu kwetafula kukhanya kulamalephuthophu okukhanya ukuthi bayawasebenzisa.

Abantu besifazana kanye labesilisa abahleziyo bonke phansi. Kukhona umuntu wesilisa omileyo phakathi kwabo, ekhanya ukuthi engabe exoxisana labantu laba abahleziyo.

Abantu abanengi abahleziyo abezempilakahle abesilisa kanye labesifazana okukhanya ukuthi kukhona abakulaleleyo. Bahlezi ezitulweni ezibomvu ezilombala olithanga kukhona lamatafula phezu, kwamatafula kulamalephuthophu izigubhu zamanzi.

Owesilisa omileyo ogqoke isudu. Ibhatshi lakhe lilombala omnyama, ugqoke iyembe emhlophe wabopha kanye lethayi. Kukhanya ephiwe ithuba lokuthi ekhulume phambili kwabanye abantu. Phambi kwakhe kukhona i"mic" yokukhuluma.

Abantu abakhanya behlanyela izihlahla phansi .Kukhona omunye othwele ikhuba ekhanya egebha amagodi. Abanye njalo bamile, bakhanya bebukele. Kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Abantu abagcweleyo abelula imizimba yabo bakhanya bephakamise izandla emoyeni. Kuqakathekile ukuthi abantu belule imizimba yabo ukuze ihlale iqinile njalo kwenza bangabanjwa yimikhuhlane

Owesilisa ohleziyo ogqoke inkombalanga esandleni wagqoka lamagogorosiphambi kwakhe kukhona abantu babili abahleziyo abagqoke ezimhlophe, phezukwetafula ukhona umtshina wokuhlola I BP Kanye lesigubhu samanzi.

Omama bahlezi phansi bathwele abantwana omama kukhona abantu bezempilakahle abakhanya bephakathi kwabo omama ukhona owesilisa okhanya ethelela umntwana ukuthi enathe.

Abantu abamileyo abanengi abesilisa labesifazana okukhanya ukuthi ngabezempilakahle phakathi kwabantu laba kukhona abamhlophe ngamakhiwa kukhanya bemile okutshengisela ukuthi bengabe bethatha impikitsha

Abantu abesilisa abaquthileyo ngemuva kukhona njalo abamileyo abantu laba bame emaceleni alotshani obuluhlaza bagqoke izikipa bonke izikipa lezi ziyafanana zilombala omhlophe.

Abantu ababili abahleziyo kukhanya ukuthi bayaxoxa. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe, omunye umfana ugqoke ihembe, duzane kwabo kukhona isigodo esikhanyayo kuphinde kube lezihlahla eziluhlaza.

Abantu abanengi abakhanya ukuthi basemkhankasweni. Abantu laba bagqoke izikhipha ezilembala efananayo ,njalo abanye bagqoke amamask. Ngemuva kwabo kukhona izimota ezikhanya zimile kanye lezakhiwo ezitshiyeneyo.

Umuntu wesifazana omileyo kukhanya ukuthi uzithwele ubambe isisu ngezandla zonke zombili. Phezulu ugqoke isikipa esilombala omhlophe esibhaliweyo ngamabala amnyama esandleni ufake indandatho okutshengisela ukuthi utshadile.

Ababili owesilisa lowesifazana okukhanya bebambene. Bakhanya behleka okutshengisela ukuthi bathokozile. Laba ababili kukhanya ukuthi kungaba ngumfazi lendoda abantu abathandanayo.

abantu ababili abagoneneyo owesilisa kanye lowesifazana owesilisa kukhanya ebobotheka uveze amazinyo amhlophe owesifazana ulukile ikhanda kukhanya eqabuja owesilisa esihlathini njengabantu abathandanayo

Abantu abanengi abakhanya ukuthi bayemkhankasweni kukhona owesilisa okhanya ebobotheka eveze amazinyo amhlophe nke ngemuva kwakhe kukhona izakhiwo ezinengi ezikhanyayo kanye lamafasitela.

Abantwana abancane bayakujabulela ukudla , umntwana ukhanya ephethe isipunu , eceleni kwakhe kulomganu okukhanya ukuthi ulokudla , kubukeka bejabulile umtwana okutshengisela ukuthi ukhululekile uyazidlela

Abantu abakhanya besesibhedlela abahlezi phansi kukhona umama othwele umntwana. Kukhona njalo ababili abesifazana abagqoke amajazi amhlophe. Okukhanya ukuthi ngabantu besibhedlela omunye uthwele ibhuku khanya uyabhala.

Abantu abamileyo kukhona njalo ohle ziyo. Bagqoke amamasikhi kukhanya ukuthi bayazivikela emikhuhlaneni. Kukhona owesilisa ohleziyo kukhanya bemhlola I 'BP' ngowesifazane ogqoke okumhlophe.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo, bengabe bedlala ibhola abanye bengabe bengabagijimayo. Kuqakathekile ukuthi bezivoxavoxe imizimba umuntu aziyelule, uhlezi owesilisa ukhanya eziyelula uhlezi endawani elotshani obuluhlaza.

Owesifazana okhanya ezivoxavoxa uyazelula ubambe unyawo esinye isandla usifake eqolo. Okukhanya ukuthi ngumuntu ogijimayo kumbe oyenza ezemidlalo mele umzimba wakhe uhlale uqinile ngaso sonke isikhathi.

Kulemfanekiso etshiyeneyo kukhona isicathulo somuntu sokugqoka, kukhona njalo ithuluzi egaxwa ngodokotela ezibhedlela. Kukhona njalo umfanekiso webhola elimhlophe elilokumnyama imfanekiso etshiyeneyo.

Umuntu wesifazana ohleziyo, ekhanya ebambe umntwana oseceleni kwakhe ikhanda. Esandleni uphethe omunye umtshina ekhanya ehlola umntwana lowu ebusweni, umntwana uvule amehlo umkhangele.

Umuntu wesifazana omileyo njalo ulukile ikhanda lakhe ngokumnyama ukhanya ezivoxavoxa ezibambile okutshengisela ukuthi uyazelula engabe engumuntu othanda ukugijima kuqakathekile ukuthi umuntu ezelule umzimba khona ezahlala eqinile.

Umuntu wesilisa okhanya eqinile okutshengisela ukuthi uya gym kukhanya ezivoxavoxa Emile. Kuqakathekile ukuthi abantu bazivoxavoxa imizimba yabo khona bengeke bebanjwe yimkhuhlane eminengi

Abantu abayenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bedleukudla okugoqela amabhanana, amaorentshi. Ukudla lokhu kuyaqinisa imizimba njalo kukhona abanye abanatha amaphikisi ukuze imizimba yabo iqine.

Nxa kusiba lemincintiswano indawo ezinengi akuswelakali abantu bemedical aid abantu laba bayabe behamba lokuyizikhwama kwabo okuncane abayabe bethwele khona izinto zokuthi abantu bengalimala bebasize.

Indlu elomduli opendwe ngombala omhlophe njalo kukhona amakhabothi alombala omhlophe phakathi lapha. Kukhona njalo izitulo zokuhlala okutshengisela ukuthi abantu bayahlala. Kubukeka kukuhle phakathi kuleyindawo, kuhlanzekile akula ncekeza.

Owesilisa ogqoke amateki enyaweni lamasokisi alombala omhlophe ekhanya eziyelula njalo ukhanya eqinile emzimbeni okutshengisela ukuthi ngumuntu ojimayo kuqakathekile ukuthi umuntu azivoxavoxe ukuze umzimba uhlale uqinile.

Abantu ababili abamileyo omunye ugqoke isikipa njalo ekhalweni ufake ibhanti elilompala omhlophe ecelelni kwake kukhona owesifazana okhanya egqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela.

Abantu abayenza ezemidlalo kumbe abathanda ukugiima odokotela bayabakhuthaza ukuthi bedle kakhulu ama"orange",ama aphula ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Owesilisa okhanya ebambe unyawo lwakhe okutshengisela ukuthi uyazelula. Ugqoke impahla ezimnyama njalo ubukeka eqinile njengomuntu ojimayo. Kuqakathekile ukuba abantu bezivoxavoxe imzimba ukuze ihlale iqinile.

Abantu ababili abakhanya besenza ezemidlalo. Kukhona omileyo othwele ibhola. Ngemuva kwabo kukhona utshani obuncane obuluhlaza obukhanya bubuhle obukhanyayo kanye lamaluba acecislieyo.

Abantu ababili abahleziyo phezulu kwetafula kukhona i laptop evuliweyo okukhanya ukuthi bayayisebenzisa itafula leyi ilombala omhlophe njalo omunye ukhanya elukile ikhanda

Owesilisa ohleziyo ugqoke ijazi elimhlophe ekhanya ukuthi kungaba nguDokotela njalo ugaxe ithulusi yabo Dokotela , phezu kwetafula kokhona iComputer okukhanya ukuthi uyayisebenzisa. Itafula elombala omhlophe.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa izinto ezinengi nxa behlola izigulane. Kukhona abakufaka ekhwapheni nxa befuna ukuhlola umzimba womuntu ukuthutshisa okungakanani. Kukhona njalo eyinye ithulusi abayifaka esifubeni befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya okunjani, kukhona njalo amajekiseni abawahlaba abantu abagulayo.

Kukhona abantu ababili abahleziyo njalo ababili bamile laba ababili omunye ubambe umakhalekhukhwini esandleni oseceleni kwakhe ubukeka ekhangele abahleziyo njalo kukhona owesilisa obambe umakhalekhukhwini laye esandleni.

Abantu ababili abakhanya behlezi omunye ugqoke isikhipha ezilombala omhlophe esandleni kukhanya ethwele umakhala ekhukhwini okukhanya ukuthi uyamsebenzisa eceleni kwabo kukhona izinto ezinengi ezikhanyayo phansi.

Izihlahlakazana ezikhula zinaba njalo zimile endaweni ekhanya igcwele amatshe, abantu bayabuya beqhuphuna izihlahlakazana lezi bayabe befua impande zazo zisiyazelapha ngekhaya imikhuhlane ezitshiyeneyo.

Egangeni sithola izihlahlakazana ezinengi kukhona izihlahla ezikhula zibe zinkulu kukhona njalo ezinye ezikhula zinaba egangeni zonke ziloncedo kumele ube wazi ukuthi ziyelapha iphi imkhuhlane

Isihlahla esimila endaweni elamatshe. Isihlahla lesi siphosa sihambelane lesihlahla esithiwa ngumthwente. Abantu bayahamba besiyadinga isihlahla lesi bebuye besibilise benathe amanzi akhona.

Umhlabathi okhanya uvundile kukhona izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo . Abantu bayazihambela egangeni besiyadinga izihlahla lezi ukuze beziyelaphe emikhuhlaneni eminengi ebahluphayo.

isihlahla esilamaluba amhlophe isihlahla lesi simila egangeni kukhona njalo utshani obugcweleyo phansi abantu bayabuya bezothatha isihlahla lesi besiyazelapha imikhuhlane etshiyeneyo emakhaya

Isihlahlakazana esimila egangeni. Isihlahlakazana lesi silamahlamvu amakhulu njalo amahlamvu esihlahlakazana lesi aluhlaza tshoko. Isihlahlakazana lesi singabe siselapha eminye yemikhuhlane emzimbeni ehlupha abantu.

Amahlamvu amanengi aluhlaza atshiyeneyo, duzane kwamahlamvu kukhona imbhodlela. Eceleni kukhona igabha elilombala omhlophe kukhanya kulamaphisi, amaphilisi amanengi ayenziwa ngemithi yesintu.

Abantu abanengi abamile okukhanya basendaweni lapho okutshengiswa khona imithi yesintu. Imithi leyi bayifake phakhathi kwamagabha. Amagabha lawa alezivalo ezilithanga njalo amanye ekhanya r sezibhodleleni.

Nxa uyabe ubulawa yisifuba kumbe ukhwehlela uyathatha amahlamvu e"lemon" ubilise uhlanganise kanye le"garlic"le"ginger" uqede uthathe umsobho wakhona unathe ukukhwehlela kuyaphela masinyane.

Imithi yesintu efakwe phakathi kwamangcebethu atshiyeneyo. Kukhona njalo eminye imithi elokhe ingamahlamvu. Imithi leyi iyanceda kakhulu, iyalapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Imbodlela elombala omhlophe, inamathiselwe iphetshana, iphetshana leli libhaliwe ngamabala amhlophe imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe njalo ikhanya ukuthi ingabe ilamaphilisi phakathi.

Emadolobheni nxa ufuna imithi yesintu uyahamba endaweni okuthiwa kusemkambo. Kukhona abantu abathengisa imithi yesintu eminengi abanye bayabe beyifake emagabheni .

Ibhokisi elilombala olithanga kanye lokuhlaza, elibhalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi libizo lomuthi oyabe uphakathi kumbe amaphilisi. Eceleni kukhona amaphilisi kukhanya elombala olithanga.

Imithi yesintu ekhanya ifakwe phakathi kwengcebethu. Imithi leyi itshiyene okutshengisela ukuthi ilapha izinto ezitshiyeneyo. Kukhona njalo eminye imithi elokhe isemahlamvini kukhona ingiga lomgigo lapho okulombala omhlophe.

Amagabha amaphilisi akhanya etshiyene okutshengisela ukuthi okuphakathi kutshiyene alombala omhlophe alezivalo ezimhlophe eceleni kukhona isigubhu esikhulu isigubhu lesi silombala olithanga silesivalo esimnyama.

Imifanekiso etshengisa imithi yesintu etshiyeneyo. Imithi leyi siyithola egangeni. Imithi leyi iyelapha kakhulu okudlula amaphilisi. Abantu bathanda ukuzelapha ngemithi yesintu.

kukhona eminye imikhuhlane efuna ukulatshwa ngemithi yesintu loba ungaze uhambe njani esibhedlela kubo dokotela bekunike amaphilisi unganatha uhlale isikhathi kodwa imikhuhlane leyo iyavuka iphela ngokuba umuntu esesebenzise imithi yesintu

emakhaya abantu abanengi sebelezihlahla abazihlanyelileyo emagumeni abo abasathwali nzima ukuya egangeni besiyadinga izihlahla bayathatha izihlahla lezi abalazo emagumeni bazilaphe ngazo ezinye ziyabanceda nxa begula

Abantu abahlutshwa yisikhumba esiyabe siluma kumbe siphuma amaqubu. Ukhona umuthi oyabe ufakwe etshubhini emhlophe wabhalwa ungabanceda kakhulu nxa bengawugcoba.

Itafula lesigodo, phezulu kukhona imithi yesintu etshiyeneyo okutshengisela ukuthi ifakwe phakathi kwamambodlela njalo engabe elapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni.

Kulezinsuku abantu sebethatha imithi yesintu beyifake emambodleleni atshiyeneyo abanye bayayifaka emagabheni behambe beyethengisa bezitholele imali bathengisa ikakhulu emadolobheni

Abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu nxa bezelapha. Bathi imithi yesintu iyelapha umkhuhlane uphele emzimbeni akufani lamaphilisi, amaphilisiungawanatha umkhuhlane uyalala ungaqeda uyavuka. ngakho imithi yesintu iyelapha imikhuhlane iphele du ebantwini.

Imbodlela eyamaphilisi. Imbodlela leyi ilombala omhlophe. Imbodlela ilesivalo esilombala omhlophe. Ibhaliwe ngamabala amnyama okutshingisela ukuthi libizo lomuthi ophakathi kumbe amaphilisi.

Umuntu nxa egula ekhwehlela uyakwanisa ukuthatha ama lemon ewasikelele athathe I ginger kanye le garlic lakho akusikelele ehlanganise ebe esebilisa senatha umsobho wakhona uyasiza kakhulu nxa ekhwehlela.

Imithi eminengi yesintu siyithola ezihlahleni ezisegangeni, ezitshiyeneyo. Abantu abanengi bayazazi izihlahla egangenii ukuthi zelaphani. Ngakho nxa uhamba, usiyadinga izihlahla, hamba lomuntu okwaziyo izihlahla.

Egangeni yikho lapho esithola khona izihlahla ezinengi abantu abathatha beyenze imithi yesintu abantu bayathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu bathi iyelapha isifo emzimbeni siphele akufani lamaphilizi.

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza esimila eganengi njalo egangeni sithola izihlahla ezinengi. Imithi yesintu eminengi eminengi siyithola ezihlahleni lezi ezisegangeni. Ziluncendo kakhulu empilweni zabantu.

Izihlahlakazana egangeni ezinye ziyathela abantwana abaluhlaza, abantu bayahamba besiyathatha abantwana bezihlahlakazana lezi besiya zelapha ngekhaya imikhuhlane etshiyeneyo.

Nxa abantu behamba egangeni besiyazidingela impande zezihlahla kumbe amaxolo, kumele behambe benanzelela ngoba egangeni kukhona izinto ezilobungozi abanga tshayisana lazo. Kukhona izinyoka eziluma abantu.

Imithi yesintu iyalapha. Abantu abanengi abagulayo abathwali nzima. Bayazihambela egangeni beyezidingela izihlahla ezitshiyeneyo. Bebuye bezilaphe ngekhaya.

Abantu abakhanya bemi egangeni abesilisa kanye labesifazana. Kukhona abagqoke izikipa ezifananayo, izikipa lezi zilombala oluhlaza njalo kukhona omunye ogqqoke isudu emnyama. Ngemuva kwabo kukhanya izihlahla ezinengi

Ezinye izihlahla akulasidingo sokuthi uye egangeni. Ezinye ziyazimilela duzane lemakhaya abantu abathwali nzima ukutshona besiyadinga amahlamvu ezihlahla egangeni kumbe impande bayazithola eduze.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi eziyabe zitshiyene. Ezinye zikhula zibe zinde kakhulu njalo ezinye ziyathela abantwana. Izihlahla zegangeni ezinye ziyahlonitshwa zilemikhuba yazo. Aziphombi ukubanjwa nje ikakhulu izinyanga ziyakwazi lokhu eziyelapha abantu ngoba basebenzisa izihlahla zeganga.

Isihlahlakazana esithele abantwana, abantu bayabuya bethathe izithelo lezi behambe ngekhaya beyeziphekela bedle. Siyalapha eminye imikhuhlane emzimbeni njalo siyayenza umzimba uqine.

Imithi ekhanya ichayiwe okutshengisela ukuthi iyawonyiswa kukhona abantu abakhanya bechaya imithi leyi egcekeni eceleni kukhona izihlahlakazana eziluhlaza ezikhanyayo kukhona njalo umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza, njalo amahlamvu lawa nxa uwakhangele ungawadelela kodwa alomsebenzi ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Isihlahla esilamaluba abomvu. Amanye njalo ayabe elithanga, amanye njalo ayabe emhlophe. Amaluba lawa mahle abantu bayawathatha besiya wacecisa emizini yabo. Abukeka emahle.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza amancane kanye lamaluba alithanga. Isihlahlakazana lesi siqakathekile. Abanye bayabuya bethatha amahlamvu aso besenzela ukuyazelapha ngekhaya nxa begula.

Izihlahla ezitholakala egangeni, izihlahla zemvelo, izihlahla zikaNkulunkulu. Akulamuntu ongathi ngezakhe. Abantu bayahamba besiyazigebhela izihlahla lezi, akulamali abayikhiphayo, bebuye ngekhaya bezelaphe. Impilo ilula emaphandleni.

Egangeni kulapho okutholakala izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo izihlahla ezinye zilamahlamvu amancane ezinye ziba lamahlamvu amakhulu abantu bayahamba egangeni besiyadinga izihlahla ezitshiyeneyo bethathe amahlamvu abanye njalo bethathe amaxolo abanye bethathe impande besiyazelapha ngekhaya

Imithi yesintu etshiyeneyo kukhona eminye ekhanya iyizigojwana. Imithi leyi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Njalo abantu abanengi bayathanda ukuyisebenzisa uyahamba uyezidingela egangeni.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezelapha imikhuhlane etshiyeneyo .Abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu bathi Iyaqinisa imizimba .Njalo imikhuhlane eminengi ayikubambi nxa usebenzisa imithi yesintu .

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza. Isihlahla lesi sitholakala egangeni. Abantu bayahamba besiyadinga amahlamvu ezihlahla , njalo abanye bayafika besiquphune bethathe impande zaso.

Imithi yesintu eminengi itholakala ezihlahleni ezisegangeni. Abantu bayahamba beyethatha amahlamvu ,abanye bethathe impande befike beziwomise kumbe bezibillise benathe. Kuyalapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Egangeni kukhona izihlahlakazana ezilamaluba alithanga ezinye njalo ziyabe zilamaluba amhlophe. Izihlahla lezi egangeni kukhona ezinye ezithela izithelo ezidliwayo njalo kulezinye izithelo ezingadliwayo umuntu kumele aqaphele nxa esegangeni.

imithi yesintu okukhanya iyehlukene okukhanya ukuthi yimithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo kukhona njalo amahlamvu phansi aluhlaza eceleni kukhona imbodlela ekhanya ukuthi bazayifaka umuthi phakathi

Izihlahla ezinengi ezimile eceleni komduli umduli lowu uyakhwe ngezitina ezibomvu izihlahla lezi abantu abathwali nzima ukuyazidinga bayahamba besiya thatha amahlamvu ezihlahla lezi befike bebilise ngekhaya bebe sebenatha ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, ezinye zilamaluba alithanga, ezinye zibe lamaluba amhlophe. Izihlahla zonke lezi esizithola egangeni, ezinye zilusizo kakhulu empilweni zabantu, ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.